ŋarim dibaayi n pa kom zuɣu ka niraba bɛ ŋarim maa ni niraba ayi n bɛ tuuli ŋarim maa ni ka piɛ bili tamya ka yino ʒi ŋarim maa nyaanga ka bi yɛ liiga ka so jinjɛm ŋmaa ka tihi gilila kom maa ni

Duu puuni ka kuɣusi ʒeya kuɣusi maa nyɛla kuɣ'ʒɛhi ka kuushini nima pampa kuɣusi maa zuɣu ka di dukpuna maa mali anfooninima ka di tabi li duu maa yaɣa yaɣa benimi ka fulaawaasi ʒe dini.

paɣa n zaya ka so kente chinchini o shee ni ka zaŋ shɛli bɔbi o nyɔɣu ni ka zaŋ shɛli bɔbi o zuɣu ni ka silimiinpaɣa za n-tabi o ka mi so jinjam ʒee ka di nyɛ zaɣ' waɣinli ka booi zaɣ' sabila ka o liiga nyɛ liiga sabinlli ka o kpa ninkpara

Salima gbibu shee ka loori toori tankpaɣu n niŋdi mashin shɛli din paɣari tankpaɣu maa ni ka bi yihiri salima maa mashin din paɣari tankpaɣu maa nyɛla zaɣ dozim ka di bɛ boɣali puuni ka kunkuna giliba ka tihi gba piɛ piɛ n gili tankpaɣu maa toobu shee maa

Paɣasaribili n di nachiinsi ka zaŋ bini n pili o zuɣu ni ka wuɣi o nugaŋ zuɣusaa ka so chinchin mokuru ka so ʒi o nyaanga ka nyɛ doo ka gbubi yɛduɣurigu ka di zuɣu maa nyɛ zaɣ nuɣso

Paɣa n ʒiya ka chimdi achomo ka laa tam buɣum ni ka achomo maa loɣa loɣa laa maa ni ka kpam bɛ laa maa puuni o yaarila achomo maa n niŋdi piɛbili ni ka piɛ bili maa ʒɛ o nudirigu o ni ʒi shɛli maa o ʒila kuɣu zuɣu ka kuɣu maa nyɛ roba kuɣu

Kom ka bihi ŋo kana ti toora bi zaa gbubila boɣati nima ka kuriya ni bi tooi kom maa yino yɛla liiga din mali zipiligu ka nyɛ zaɣ nuɣso ka bi piri namda ka yino mii gba zaŋ chinchini n so o sheeni ka moɣa nangbani kpaŋ maa du zuɣusaa n gariba

Waa ka bambɔŋɔ wara ka so mɔri bɛ shɛhi ni ka gbubi jambɔna bɛ nuhi ni ka ban ŋmɛri waa maa ʒi bɛ nyaaŋa ka ye chinchini nɛma tihi sansa bɛ nyaaŋa maa ka kuɣusi ʒiya ka nyɛ kuɣ' ʒɛhi ka taapoli nyɛ din ti n-za din ni

Paɣi ŋɔ n ʒɛmi n kɔhiri nyiŋ go koriti ni baaji nima ka pɔbi myɛ zaɣ' sabinli ka o zaŋ nyingo koriti din nyɛ balabala n zanpateebuli zuɣu o tooni ka paɣi so gba nyɛ ŋun kana n ti gati o zuɣu

Paɣaba n ʒiri kom chɛna bi zaa ʒirila siliba taha ka so chinchina ka shab liiga nyɛ liiga vakaɣali ka shab liiga nyɛ zaɣ sabila ka zoli ʒɛ bi tooni ka tu kuuni nyɛ din ʒɛ n baɣa zoli maa ka bi ʒiri kom maa kpari ni polo

paɣa n-ʒiya ka kpikpali tihi sa n-gili o ni ʒi luɣishɛli maa ka kuliga nyɛ din be o nyaaŋa ka kom gba be bɔɣili ni m-be o tooni ka di nyɛla kom maa niriba duɣiri li mi ka taapooli lee ti n-saya ka o ʒi di gbuni

Kali ka bin bɔŋɔ wuhura bi zaa yɛla chinchina bi nyoɣu tarigi zaŋ sheena bi dina ni ka ʒiri ʒiya n chɛna ka piri pabiti pabiti nima palli zuɣu ka bi chɛna ka lora nim nyɛ din baɣasiri palli maa gba zaa chɛna

Bambɔŋɔ yɛla neenʒɛhi ka di gabisigabisi zaɤ'sabilasabila ka naa nyɛ ŋun ʒi m-pahi bɛ zuɤu naa maa yɛla mɔri o nyingɔli ni ka ye gbaɤino ka di Mali saba ka ban paya maa mi ʒɛn ʒɛnya ka GBA ye liiga ʒɛhi ka di gba nyɛ din Mali saba

Silmiin paɣa n ʒɛya ka kpa ninkpari sabila o ninni ka bi ʒɛ dikpuni gbuni ka gbansabili bihi nyɛ bin guuna n ti gbaai silmiin paɣa maa nuhi gbuba yino woligimi ʒɛ o ko ka yɛ liiga boɣa waɣala ka di nyɛ zaɣ ʒiɛhi

Doo n di naɣichisi zɛya ka gbubi baaji zɛɛ o nuu ni ka piri namda zɛɛ ka zaŋ liiga dozim pa o bɔɣu ka yiɛ kootu ka di yɛ chinchini liiga di mini di jinjam ka pili zupiligu ka lamalee adaka diba anahi za o lɔɣili zuɣu ka lamalehi bɛ dini.

Salo n ʒiya n ʒi n gili teebuli bi zaa ʒila kuɣusi zuɣu ka yino ʒɛ bi tooni ha ka zaŋ o nuu tiri dikpuni piɛlli o wuhurila bin zaa ʒiya maa ka bi zaa ʒiya ka bi labtop nim tam bi tooni ni bi kundu nima ka bi zaa nin bɛ paɣa maa polo

Daa puuni ka paɣaba ʒiya ka yino zaŋ parantɛ tam o naba zuɣu ka kaɣasiri sima di puuni ka yɛ liiga ʒiɛ ka so mokuru sabinli ka bi bob bobga ka paɣa shab ƶi o nyaangi ha n ʒi n tabi loori ka gba zaa kaɣasiri sima tahapona ni ka di tam bi naba zuɣu

bihi n-diɛmdi palli yaɣili bɛ gbubila gabisi n-viina ka shɛba mi kpe m-be gabisi maa puuni n-yiɣiri n-yaɣiri li tihi din kuli suui ka ka vari nyɛla din za n-za m-baɣi ba

paɣa n-ʒeya n-dira ka bindirigu tam ŋmampiɛlli ni ka bindir'shɛŋa benbe pileeti maa ni ka o teebuli maa zuɣu ka kɔliba tamya ka bin'nyurili be kɔliba maa puuni ka tihi sansa o ni ʒe shɛli maa nyaaŋa

Salima kabi gbira ka so gbubi soobuli n toori tankpaɣu ka mashin shɛli din paɣari tankpaɣu maa ʒɛ doo maa nyaanga ka niraba ata ʒi mashun maa gbuni so yɛla liiga sabinli ka so yɛ liiga vakaɣali ka so gba yɛ liiga piɛlli ka kuri mashin maa gbuni

Palli ka bambɔŋɔ mɛra ka bɛ zaa niŋ nimmɔhi n-gbubi soovuya bɛ nuhi ni n-toori kɔŋkireeti n-sɔŋda bɛ zaa yɛla bɛ tuma ni nɛma palli maa yaɣili mɔri ni tihi nyɛla din sansaya ka palli maa zuɣu ka so chani ha ka ʒiri tahili

Paɣaba ayi n ʒi daa puuni ka daa maa puuni nyɛla binwola ka bi kohari dinni binwola maa shɛŋa nyɛla leemu ka shɛli nyɛ wotamilo ka shɛli nyɛ Alaafee shɛli nyɛla kodu ka shɛli nyɛ konda ka di zaa tamtam teebuli zuɣu ka paɣaba maa ʒɛ di gbuni

Ban bɔŋɔ laɣim mi na n-ti ʒiya ka niriba ayi za bɛ tooni n-ʒi kuɣisi zuɣu ka teebuli zaya ka tan' piɛlli pa di zuɣu ka bukunima paya ka teebul' bila shɛli mi za sunsuuni ka lahibali sabiri a mi zaya m-bɔhiri ba bɔhisi

Kuliga n boŋo ka ŋarima panpa kom maa zuɣu ka tihi nyɛ din kuli zoogi ka sansa kom maa zuɣu ŋarima nim maa nyɛla ŋarim piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila ka shɛŋa gba zaa nyɛ zaɣ ʒiɛhi

Pirinsi n gbagi so ka laa niri maa ka o zaŋ ninkpara n shɛbi o liiga ni pirinsi maa zaa yela bi pirin nɛma ka miŋ yee pɔbirisi ka loori zɛ bi yɛanga ka labali sabiriba gba nuu pahi dinni n dɛri lahabali.

Daani k Boraadɛ nim pa teebuli zuɣu ka naanzuhi gba pa teebuli zuɣu ka bi zaŋ loba sabila n tinti katawiya nim ka ʒinʒi di puuni paɣa kanna mi ka buɣi o bia ka zaŋ chinchin piɛlli poni bia maa

Laa n ʒɛya di tamla soŋ zuɣu ka bindirigu bɛ laa maa ni bindirigu maa nyɛla boraadɛ duɣura ka gala dibaata puɣusi bɛ bindirigu maa ni ka zaham ŋmara nyɛ din baɣa yaɣali ka tuya mini manʒa gba bɛ boraadɛ maa ni

salima gbibu shee ka salingbiriba maa be salimbɔɣili maa ni ka kom maa kuli nyɛ ko' biɛɣu so yɛla liiga nuɣiso ka so jinjam ʒee ka maʒini shɛli bɛ ni mali paɣiri salima maa za bɛ sani ka doo za bɛ zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabilinli

Bambɔŋɔ warila waa ka lo yɛbisa bɛ shɛhi ni ka so kante chinchina ka zaŋ chaɣilanima niŋ bɛ napɔŋ chɛhi ni ka dukpuni za bɛ nyaaŋa ka piɛnti piɛnta dɔzim ni piɛnta vakahili ka bɛ bɔbi bɔbisi bɛ zuɣuri ni ka lumbila zaya ŋmɛra

Paɣiba ŋɔ ʒimi n-ɡili teebuli ka niriba ayi ʒe zuɣusaa ka niriba ayi ʒi teebuli maa ɡbuni niriba ayi maa sabirila buku puuni bɛ zaa niŋla nyɛpɔbirisi ka yino ŋun ʒe zuɣusaa maa ye neem' piɛla ka yino maa ye neen' sabila

Palli zuɣu ka sarati niŋ loori dibaayi n kpɛ tabi ni loori nim maa zaa wurimmi n do palli nangbani yaɣali loori shɛli zaɣ tirali din nyɛ zaɣ ʒiɛ ka di baɣa palli yaɣali maa ka zo titali gba baɣa palli maa lora nim gba nyɛla din chɛni pali dinbala maa gba zuɣu

Daa puuni ka salo ŋo chɛna doo n nyɛ ŋun chɛna ka gbubi foon o nuuni ka foon maa nyɛ zaɣ dozim ka o pili kaap zipiligu ka kubɛ nyɛ din do teebuli zuɣu ka katawiya din nyɛ zaɣ dozim pilli

Kuɣusi ka dufeya pa kuɣu maa zuɣu kadi ʒɛ duu puuni ka teebuli piɛlli nyɛ dinʒɛ kuɣu maa tooni teebuli maa zuɣu binyera n tamya ka filaawasi ʒɛ kuɣumaa luɣumani ka di zuɣusaa bolfu yili piɛɣuni.

duu puuni ka kuɣu zaya ka kuɣu maa nye zaɣ'vakahili ka dupolibila tam di zuɣu teebuli nyɛla din za kuɣu maa tooni ka binyɛra tam teebuli maa zuɣu fulaawasi nyɛla din za duu maa luɣ'shɛli ka shɛŋa mi yiliya ka anfoonima yili dikpuni maa

Doo n-zaya ka gbubi bini o nuu ni beebi n-diɛmda ka ye chinchini liiga ka shɛba ʒeya n-yuuni o ka o zaŋ beebii maa m-be bɛ tooni n-diɛmda ka paɣa ʒe o nyaaŋa ka zaŋ sariga so o shee ni.

loori n-chena ka niriba kuli kpe m-miɛhim loori maa zaa loori maa nyɛla zaɣ'dozim ka nyɛ loori kurili ka tihi mini mɔri sa palli maa yaɣili

bambɔŋɔ bela kom puuni ka kom nyɛ din yiri zuɣusaa n-lurina bɛ nyaaŋga bɛ shɛba bi ye bɛ liiganima ka shɛba mi ye bɛ liiganima ka so jinjama tihi zala kom maa ni bɛ nyaaŋga

Tuun tumdi ba n ʒeya n tumdi tuma ka kuriti lo n lo n be bini. Yino maa yela o tuma ni nema ka so jinjam Sabinli ka pil zipil ʒee ka loori sheli mi ʒɛ bɛ tooni ha ka toori tankpuɣu n niŋdi loori din bala maa ni ka kpikpal tia ʒɛ di gbuni.

Paɣa n ʒi dikpuni gbuni ka ʒi kuɣu bili zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka parantɛ ni gbambili piɛlli tam teebuli maa zuɣu ni suwa ka o gbubi binyaarigu o nuuni ka kurifooti ʒɛya ka buɣum bɛ kurifooti maa ni ka duɣu bili tam kuripooti maa zuɣu ka o chimdi binshaɣu

Maka yiŋa n bɔŋo ka musilim nim maa chaŋ n ti chani gindi kaaba bi gindi la kaaba maa ka gɔbi chinchin piɛla ka shɛba niŋ sutira sabila ka bi zaa bi piri namda nima ka chani n gindi kaaba maa.

Kuliga noli n-nyɛ Kpɛŋɔ ka di nyɛla vuhim shee m-bala ka niriba ʒinʒiya gili kuɣusi ka teebulinima ʒe kuɣusi maa tooni ka bɛ zaŋ bɛ bindira n-tamtam n-dira ka shɛba mi lɔhi kom maa ni n-duɣiri kom.

jintɔriba duu din be ghana maa m-bɔŋɔ ka jintɔriba maa ʒi bɛ kuɣisi zuɣu ka shaba yiɣisi zaya bɛ pirigili nyɛla jintɔr' shɛba ban ye neem' piɛla ka shaba ye neen' sabila ka shaba mi gɔbi kente chinchina

Lɛm paati n ʒɛya n niŋdi raali ka gbubi bi lɛm tuuta nima ka yɛ lɛm niɛma ka di nyɛ niɛn piɛla ni niɛn ʒiɛhi ka bi yɛ n yɛ li ʒɛya ka wahiri ka gbubi zuɣusaa.

Waa ka paɣaba ŋɔ wɔra ka di nachiinsi bi zaa yɛla kɛntɛ chinchina ka yɛ nyingokoriti bi nyingɔya ni ka piri bansi bi nuhini ni bi napɔŋ chɛhi ni ka salo ʒɛya n yuundiba ka bi wori waa bi ni wori waa maa shɛli maa mɔri n bɛ dinni

bɛmbɔŋɔ yɛn bahila kom ka doo ʒɛya ka gbubi daam o nuu ni ka daam maa be kɔliba vakahili ni ka paɣa za o tooni ka gbubi ye' duhirigu diba ayi doo maa gbubila jaangbee o nuu ni ka ye chinchin' piɛlli ka ye nyingokɔlisi o nyingoli ni

nɛsipaɣ' n gbabi bi lɛɣ'. o chibi bia maa ka bia ma gbabo ka ʒɛ na ka nɛsipaɣ' la yɛ liga ka di nyɛ zaɣ' nuɣisu ka paɣ' ʒɛ o nyɛŋa ka gbayɛ liga ka di nyɛ zaɣ' suɣiso ka gbabi buku sabinli

Yili n wurim n doya ka taabo nim ku kabisi kabisi ka dikpuna maa zaa daɣam doya ka paapu sabinli kanka n doya ka lo ka bin doo din nyɛ zaɣ ʒiɛ gba do dinni ka sagbana ku pa di zuɣusaa ka tihi sa yili maa ni

Paɣa n zi daa ni n kɔihiri bini wola ka gbubi alibasa o nuu ni n woligrili la o tooni ka bini wola bɛ paranntɛ mima zɛya ka maa leemu gonda kabieji mi karɔti nima ka di bɛ tahapɔ na ni bɛ o tooni.

Salima ka bin boŋo bora ka bɛ ko biɛɣu puuni ka gbubi ŋmani buɣu bihi ka zaŋ gbambihi n zali bi tooni n toori kom n saɣari gbambihi maa puuni dabba nyɛla bin mii ʒɛ zuɣusaa ka tihi nyɛ din giliba

Nuu n gbubi kopu piɛlli ka tii zaɣ sabinli bɛ kopu maa ni ka parantɛ bili piɛlli tam teebuli sabinli ziɣu ka paanu bɛ parantɛ bili piɛlli maa ni kindi nim dibaayi pala teebuli maa zuɣu ka kundu yinga nyɛ zaɣ piɛlli ka yinga nyɛ zaɣ ʒiɛ

Binboŋo Zola yaakooro na n ti laɣim bɛ luɣu yinga ka tinti bi tanti paɣaba ni bihi n bɛ dinni duu ka dinni bi zaa kuli bɛla bi tanti nim puuni

Kuligi ni ka zahama gbaharibi ʒɛya ka paɣaba nyɛ bin kana ti dari zaham maa paɣa yino dala zaham niŋ gbambili din nyɛ gbambili nuɣso ni ka ŋmaligi nyaangi n yuundi o taba ka o tabi maa na ʒɛya ka gbambihi anahi ʒɛya ka zaham bɛ dinni

Bihi ayi ŋo ʒimi ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka yino dabiya ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu gbubila afi n chirigiri ŋun dabi tiŋ maa zabiri ka pamdili bi zaa ʒimi bi so bi piri namda

Wɔbiri n-laɣim n-ʒɛya ni bɛ nyu kom ka silimiinsi zaŋ bɛ loori n-doli ba ka tihi nyɛ tihi din kuli ko n-ɡili ba ka ti' shɛŋa nyɛ ti' kuma ka ɡba za nimaani

Salin gbiribi n bɛ salin boɣali ni n bori salima shee kom biɛla salin boɣali maa ni ka kom kuli nyɛ ko shɛli din nyɛ ko biɛɣu ka niraba maa piri muɣuri nim bɛ dinni doo nyɛla ŋun tam kunkun zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji n yuundiba ka bi bɛ boɣali maa ni gbiri salima

doo ŋɔ ʒila teebuli gbuni o mini niriba ka bɛ zaŋ gbampiɛlli na n-ti ti o ka o -yuuni di puuni ka zaŋ ninkpara n-sa o zabiri ni ninkurigu n-nyɛ o ka o ye liiga piɛlli bɛ teebuli maa zuɣu bindira n-kuli tamya chɔribɔi

Salin gbiribi n ʒɛya bi galisiya pam shab yɛla liiga sabila ka shab yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga ʒiɛhi ka kom nyɛ din bɛ bin gbiri salima maa shɛli maa ka kuli nyɛ ko biɛɣu ka tihi gba zaa nyɛ din sansa giliba ka bi gbiri salima maa

Saliya dibu duu m boŋɔ ka so be saliya dibu duu adaka maa puuni ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka so zaŋ baabuli n zaŋ ti o ka o pori baabuli maa ka sooja mee nyɛ ŋun za dundoli ni n guli o.

Mɔɣini binkɔbiri n laɣim kuli bɔŋ ŋɔ ni n nyuri kom kparibuhi bini gba zaa bɛ bini n nyuri kom saŋkpaliŋ ŋuni yingoli kuli wɔɣi gari bi zaa gba nyɛla ŋuni gabi bi ni a yi yuli bi yɛanga tihi nyɛla tihi sini kuu kuugi n zɛ bi yɛanga.

nanjɛliya politisi paatibil' shɛli bɛ ni boli leeba paati maa dina m-bɔŋɔ ka niriba nyɛ ban niŋdi aye raali nimaani ka gbubi foto ka obi ŋun nyɛ paati maa zuɣulana maa be di puuni

niriba ayi n ʒi kuɣusi zuɣu ka teebuli ʒe bɛ tooni ka bɛ fulaaki tam teebuli maa zuɣu ni bɛ kɔpunima ka tihi ayi za bɛ nyaaŋa ka loori ʒe tia maa gbuni loori maa nyɛla loor’ piɛlli

Paɣa ŋo ʒila kuɣu vakaɣali zuɣu ka yɛ neen sabila ka zaŋ o nuu n dihiri labtop puuni labtop maa tamla teebuli piɛlli zuɣu ka o bin nyurili tam kolba ni n tam teebuli maa zuɣu ka buku gba pa teebuli maa zuɣu

Namda nim ka bi kohara ka namda nim maa ku nyɛ balibu balibu ka di shɛŋa mali fulaawaasi di zuɣusaa fulaawaasi nim maa ku nyɛla paya paya shɛŋa nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi shɛŋa nyɛla zaɣ nuɣso ka namda maa nyɛ payapaya

Niraba ata n ʒɛya ka gbubi tahabihi dibaayi bi nuuni yino pilila zipiligu ka niraba ayi bi pili ka yɛ liiga boɣa bihi yino liiga boɣa bihi maa nyɛla liiga dozim ka di koɣali nuɣso di nyingoli ni mini di boɣari ni ka tihi ko n gili bi ni bɛ shɛli maa

Ghana jintoriba duu majoriti liida Osei Kye-Mensah Bonsu n-zaya ŋɔ ka bukunima pa o tooni teebuli zuɣu ka o kpa ninkpara ka yiɣisi zaya n-diri alizama jinatobu duu maa ni

chinchina kɔhibu shee ka paɣaba ʒeya paɣaba ayi n-ʒeya ka bɛ nyaanga nyɛ din kpa-taba paɣa yino maa yɛla chinchini liiga ka di nyɛ zaɣ-idozim ka yino maa ye chinchini liiga ka di nyɛ zaɣ-itampilim ka zaɣ-idozim ni zaɣ-isabinli gabi din ni ka paɣ' so yi chinchina maa kɔhibu shee gba n-kɔhiri o daguli kani na ka piri sɔɣisi sabinli

Duu puuni n bɔŋɔ ka duu maa mali kabood ka kabood maa nyɛ zaɣ piɛlli ka di zuɣusaa siilin maa gba nyɛ zaɣ piɛlli ka laati yiliya di nyɛla laati dibaayi ka nyonyo n baɣana ka di nɛ duu maa ni baanjira damgibu shee din nyɛ zaɣ piɛlli gba bɛ duu maa ni

Daani ka paɣaba kohiri ben yara. Paɣa maa kohirila zipila ka zipila maa yili yiliya ka o pii yinga n pili o zuɣu ni ka paɣa so gba pili sheli ka chani ka yuundi nimaani. Paɣa so ʒɛmi ka nyaɣ baaji ka baaji maa nya zaɣ ʒee.

niriba n-laɣim ʒi duu puuni bɛ zaa ʒila kuɣisi zuɣu ka teebuli za bɛ tooni ka takaranima ni bukunima ni peentanima tamtam bɛ tooni ka di nyɛla anfooninima ka bɛ durɔnyira ka a yuli bɛ nyaaŋa dikpini ka bɛ kuli durɔnyi anfooninima n-yiliyili

Tuntumdi ba tumdila bɛ tuma jerambisa zuɣu saa ka bɛ gbubi din baandi concreti maa n yerigirli zuɣ' saa maa bɛ niriba pam n gbubi lala dini maa ka so mi gbubi papu n boori concreti maa n soŋda ka bɛ zaa pili bɛ tuma zipilti.

Bia mini o ba n ʒi teebuli gbuni n diri bindirigu ka diɛmda bia maa piila bindirigu maa n niŋ o ba nolini ka o ba dimli o ba maa kpala ninkpara ka bindira maa tamtam pileet nim zuɣu n tam teebuli maa zuɣu

Loori n niŋ sarati palli zuɣu ka niraba ata nyɛ bin ʒɛ loori maa tooni yino dabimi ka niraba ayi ʒɛya yino maa yɛla tuma ni liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka pili zipiligu ka bi zaa lee yɛ neen sabila

Ghana jina tɔbu duu m-bɔŋɔ ka jintɔriba maa zaa ʒi bɛ kuɣisi zuɣu ka shɛba mi ʒi bɛ zuɣusaa ka Ghana kooti wofi aam yiliya ka tiivi kara ayi tabi yaɣayaɣa ka so yina tiivi maa ni o yɛla liiga piɛlli

Tingbana tuuta nim n laɣim saya a yi yuli tuuta nim maa America tuuta biɛni Mexico tuuta biɛni Tunisia tuuta biɛni Greece tuuta biɛni ukaraine tuutabiɛni ka jaaman tuuta biɛni ni potugal tuuta

Salima ka ban bɔŋɔ gbira ka paɣiri tankpaɣu maa kom maa nyɛla ko' daɣiri ka bɛ ninvuɣ' shɛba ban galisi ni maa puuni shɛba yɛla gɔɣ' sabila ka shɛba ye zaɣ' piɛla mɔri kuli nyɛ mɔri din zibigI nahi ba

najariya politɛsanim patɛ yiniŋa n chɛini pali zʋɣ' bɛ boinila patɛ maa I bi si ka be gbabi sori ka zaŋ lora nim tɛgili lora maa zuɣ' ka bɛnikumna tamiya kabutɛ yɛ liga nima patɛ maa zuɣ' lana n papa di zuɣ'